N nyɛ paɣaba ni ʒiya ka tahaponsi bɛ bi tooni yino maa tooni waachɛ kaha n bɛ tahapoŋ ni ka o kaɣasirili ka o so mokuru sabinli ka yɛ liiga ʒiɛ

Niraba n bɛ duu puuni ka paɣa so wuɣi o nuu ka yɛ liiga sabinli ka zaŋ bini gooi o nyoɣani bini maa kom nyɛla zaɣ nuɣso ka namba piɛla sabi dizuɣu n nyɛ doo gba ni ʒiya ka yɛ tani niɛma ka gbubi yɛ duɣurigu yɛduɣurigu maa nyɛla zaɣ sabinli

Duu puuni duu maa puuni nahangbaŋ nyɛla zaɣ sabinli ni zaɣ piɛlli ka furila nim yili yiliya ka Anashaara kafuni bɛ dinni kabood gba bɛ dinni ka baanjira damgibu shee biɛni ka nyɛ zaɣ piɛlli